Ekikebe nga kyakolebwa mu ggiraasi, ki kijju kirimu omubisi nga kituuziddwa awantu nga wa langi njeru, ku ku mabbali gaayo waliwo waki wakino ekikebe waliwo omubisi oguyiseewo wansi.

Ekizimbe kiriko ebibiina eby'enjawulo kiri mu langi eya grey n'eya kyenvu, wansi walwo langi eya red ssiiringi ya langi njeru yaserekebwa n'amabaati, waliwo ekiri oludda luli kiriko amadinisa asatu, oluggya lukole si lwa ttaka waliwo obuntu mwe bateeka kasasiro kya kyuma nga kiri mu langi eya bbulu n'enjeru.

Abayizi ab'enjawulo nga bali mu ssaati enjeru batudde ku ntebe eza langi eya kkaki nga batudde mu kibiina, waliwo omuyizi omu ayimiridde emabega kumpi n'ekisenge, mulimu eddinisa limu nga buli mwana ali kkola bibye.

Omuvubuka ayambadde essaati eya langi emmyufu n'empale empanvu gy'afunyizzaako, asindika akagaali k'abalema nga mulimu omukadde ayina envi mu mutwe, ayambadde essaati enjeru n'empale empanvu. Mu maaso gaabwe waliwo akagaali k'abalema akalala, abantu abayimiridde wansi w'omuti n'emmotoka ezipaakinze, bbooda n'akagaali aka maanyigakifuba.

Omukyala ayina ekintu kye yeesibye ku mutwe, yeesibye leesu ayambadde ne epron, yeebase mu maaso ge waliwo emirengo gya lumonde n'amayuuni, gy'atadde omutwe waliyo omukyala atudde katebe yeesibye leesu ate nga gy'atadde ebigere waliyo omukyala yeesibye leesu atudde wansi, hmm we werinze waliwo ppevaazi eri emabega waliyo ebintu ebibookisi n'ebikutiya bingi n'abantu abalala.

Omwami akutte laputoopu mu mukono gwe ogwa kkono, ogwa ddyo agukozesa okunyiga laputoopu, ayambadde essaati ya mikono miwanvu, musanyufu ayambadde ne gaalubindi.

Enguudo za train nnyingi mpitirivu wano uh nga ku luguudo olumu kuliko train nga mpanvu ddala eriko ebiwandiike n'obufaananyi obw'enjawulo. Mpanvu, enguudo zaayo za kyuma wakati w'enguudo waayo oba enguudo zaayo waliwo obuyinja obw'enjawulo. Ebire birimu kkala bbiri ez'enjawulo mulimu langi eya bbulu ne langi eya wayiti.

Abaana bali basatu, omu akutte amayembe g'eggaali, owookubiri w'asiba ekidomola ku kkaliya y'eggaali, owookusatu ayimiridde kumpi n'eggaali egalamiziddwa wansi, abaana bonna bali mu bigere, waliwo ekidomola ekikigala ekiyimiriziddwa mu mabbali, waliwo ettaka, enfuufu n'emiddo egy'enjawulo egiri emabbali.